Ennyumba ezaazimbibwa n'essubi, ne ziserekebwa n'essubi erisengekeddwa obulungi ennyo. Emu ku zo eya langi eya brown yateekebwako n'ekyuma ekizikiza omuliro. Oluggya lw'ennyunba zino lutegekeddwa bulungi ddala, lulimu obusubi obusaayiddwa obulungi ennyo era luko lukoleddwamu n'amakubo abantu mwe bayita obutakaza bisubi

Ekinyonyi kiyimiridde ku mulandira gw'omuti omulandira guno gwagenda ppaka mu nnyanja era n'ennyanja nteefu obudde bwa kiro.

Enjuki etudde ku kimuli ekiri mu langi eza kacungwa ne kiragala. Langi zino zirabisi zirabiki zirabise bulungi nnyo era ng'okusinziira ku ndabika yaazo eyakaayakana ze zivuddeko okusikiriza enjuki eno okujja okugwa ku kimuli kino.

Emmotoka evugibwa ku luguudo lumwasanjala. Ebbali oluguudo luno waliyo ekisenge ekyazimbibwayo nga kiriko ebyuma ebiri mu langi eya kiragala. Mu maaso emmotoka gy'eraga nayo waazimbibwayo fly-over. Ebbali w'oluguudo waasimbibwayo obusubi obulabika obulungi era obulabirirwa obulungi; buto, busaayiddwa bulungi, n'omuti ogulina amakoola agali mu langi eya kiragala omulungi.

Omukazi ayambadde bulawuzi emmyufu, asibye akatambaala ku mutwe akalimu ebyeru, ebimyufu n'ebya bbulu. Atadde ebbaafu ku mutwe eya... erimu langi eya bbulu, ng'ebbaafu eno agitaddemu ebintu ebikozesebwa mu nnyumba, gamba ng'essowaani, ebikopo, omwambe n'ebintu ebiringa ng'ebyo era mu maaso gy'alaga waliwo engeri y'edduuka eriggule nga wabweru waalyo waliwo ebibookisi ebiriwo ebiteekeddwawo.